Okumuna oondjuhwa ndhoka hadhi ningi omayi dho ohadhi vulu okulandithwa po dhi ninge onyama.

Oongolo odho iinamwenyo yo mokuti, no ohadhi nu omeya ngoka haga adhika mokuti moondama nenge momatale.

Nuuna iilya yatewamwo mepya ohayi tulwa moshiyaha shoka hashithamwa ombali opo yivule okumbatwa yifalwe koshipale.

Okakuti taka ulike okandjila mpoka hapu endele aantu uuna taya yi mepya.

Ondjila ya enda pokati komiti, ano iihwa mbyoka hayi mene uuna omvula ya loko nenge hayi tekelwa.

Ompanda osho oshinyamwenyo shomokuti no sha gamenwa.

Oonyanga dha tewa mo mepya etadhi ningwa ondumba.

Okumuna oombaka. Oombaka ohadhi munwa dhili pehala limwe moka hadhi pewelwapo iikulya nomeya opo dhikale dhamona sha shokulya.

Oku muna oohi dhoshiwambo dhoka handhi ithanwa oCatfish momalaka galwe.

Ondama yokumuna oohi naantu yeli komikulo dhondama yatala oohi dhoka dhamunwamo mondama.

Oonduli oyo iinamwenyo yomokuti nonando aantu yamwe ohayeyi dheulile okukala yopaantu .

Onduli. Onduli oyo oshinamwenyo shoongolo oonde nothingo onde opo shilye omafo pombanda yomiti.

Oku muna noohi dhoka hadhi ithanwa omankende nohadhi ithanwa wo ooTilapia momalaka galwe.

Okashina kokuteta omwiidhi noku gu ninga muupandi, opo gu vule okupungulwa.